Mongaashingeyi aantu oya kotoka, oye e ta po iikondo mbyoka yoku kuna omiti, naasho gumwe ta tete po omuti ngoye oto kunu po omukwawo to ningile komongula.

Aantu mboka yena uunkulungu wokukonga iiti niipilangi otwa adha ihe taya dhengele omatala nenge oondunda miinima mbyoka. Aantu mbaka ohayi ilokelele oshimaliwa uuna taya longo iiti niipilangi.

Aantu mboka yena uundama woohi, ngele oya hala ya kwatamo oohi dhawo oha ya kutha oonete, ta ya nana ne ta ya tawuka muundama moka, ta ya kwatamo oohi dhawo.

Ope na ooondundu ndhoka dha ningwapo komamanya. Koondundu hoka ohashi kala oshidhigu lela opo uye ko, oshoka oto thenunuka owala ngoye to imonitha oshiponga .

Aantu ngele ya teya iilikolomwa yawo momapya oha yeyi sikilile mooshako. Ngaashi omakunde niilya, iilyalyaka noshowo omapungu. Ohaye yi tula mooshako opo ya vule ye keyi landithe komatala yi imonene mo iisimpo.

Mongashi ngeyi aanafalama ohaa kunu iimeno yawo momatala ngoka omaleeleka gena oothayila pombanda noonete ndhoka hadhi dhindi oonte dhetango opo omafo giimeno kaayise.

Aantu mboka haya muna ihaya kala ya tunga uundama moka hamu muninwa oohi dhawo nomeya ngele oga kaka ohaga kuthwa mo opo mu tulwe omeya ngoka ga yela opo dhaa kwatwe komikithi nokoombakiteli.

Aanafalama mboka haa muna oohi, oha kwata mo oohi muundama wawo ngele dha koko dha ningi oonene. Oha ye dhi kwata mo opo ya vule yeke dhilye momagumbo gawo. Nande yedhi landithe yi imonene mo iisimpo yo moondjato dhawo.

Opuna omahala ngoka haga kala gatumwa mombuga haga kala gatumwa geli pombanda. Omahala ngoka ohaga kala unene gatungilwa aantu mboka haya zi kiilongo yimwe ta yeya okutalelapo oshilongo shetu Namibia.

Aanafaalama mbono haya munu oohi kombanda yuundama wawo woohi ohaya tula ko oonete ndhoka hadhi keele iiyagaya kayi gwile mo muundaama moka nenge oohi kaadhi yakulwe mo momeya koondhila.

Komukulofuta oko hoka haku idhenge omakuthikuthi gefuta mpoka pwa tsakanena evi nefuta. Oto adha ko nee ku na omamanya nokombanda yefuta hono ohaku kala kwa tsima ondawu.

Ope na pomahala mpoka pwa nika iikulundundu pu na omamanya. Ohapu adhika omiiti omishona. Ihapu kala nande omwiidhi. Ohapu kala owala omamanya gi igongela pevi lyondundu ndjoka.

Mongashingeyi aanafalama ihaya longowe nuudhigu oku teya iilikolomwa yawo ohaya longitha owala omashina ngoka gokolusheno oku teyako iinima yawo. Omashina ngaka ohaga endelele oku teya iinima mule wethimbo efupi.

Moondundu ngaashingeyi aantu ohaa ka tunga mo omalukalwa gawo taa kala nee yeli moondundu, oshoka kamu na uupyu ngele owa tungila pombanda ihu uvu uupyu wa fa ngoka a tungila komulondo pevi.

Omambakumbaku ogo geli gamwe ga simanekwa mongashingeyi moofalama. Omambakumbaku ohaga longithwa okupulula moofalama. Omambakumbaku ohaga longithwa wo okuheya omwiidhi. Aantu haya longo we nomatemo.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya longitha omikalo ndhoka dhokukuna iikunomwa yawo hayi kunwa momatala ngoka omanene ga tulwa oothayila pombanda noonete ndhoka hadhi dhindi oonte dhetango.

Opu na aantu mboka ye na oofaalama dhoku muna oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi kala nee dha tulwa dhili muukololo wu li momukweyo nohadhi kala dha tulilwa etemba lyomeya komeho niikulya, nomayi ngoka tadhi vala oha ga ngoongola gu uka pevi.

Oshimbombo shoka shomahangu osha simanekwa uunene momuthigululwakalo gwaawambo. Ohashi li wa ne nekaka nande nomboga, nuuna omuntu tayi mela lyondjila oha telekelwa oshimbombo shoka shekaka nomboga.

Aantu mboka ye na iikunino yoomboga, oombaanga dhawo dhuushimba ohaye dhi kunu dhi li momikweyo opo dhi vule dhi koke nawa, dha pitithathana po omahala, ka dhi uve uupyu owundji.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oshimeno shoka hashi ithanwa oWelwichia Millabilis. Oshimeno shika ohashi ningi ethimbo ele shi li mombuga inashi mona nando omeya. Ihe iha shisi nande. Osha simana.

Momahala ngono haga kala gaziza nawa, hapu adhika puna okangwena kaziza nawa oshowo omiti ndhoka hadhi kala dhina oongala. Naantu oyehole okuya komahala huka pomathimbo gomafudho yeku uvithe nawa oomwenyo dhawo.

Ondjamba osho shimwe yomiinamwenyo mbyoka iinene, ondjamba oyina omakutsi omanene nonkati ngoka hayi longitha okunwa omeya, oyina wo omakondo omanene hagi ithanwa omatende.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu moofalama dhawo nomiikunino yawo. Ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka gomayemo, ngo gena omatemo ga yoolokathana. Opuna ngoka gokuhweya nokugongela omwiidhi nanga gokupulula.

Aanafalama mboka haya kunu omapungu, oto adha taya ende momapya gawo, taya tala iimeno yawo nkene yakoka, yo taya tala wo ngele otayi lika kuupuka, yo taya ende taya vudhamo iigwanga mbyoka yamena mo.

Uuna ethimbo lyokwenye lyaadha omiti ohadhi kala dha yagumuka omafo niimuna ohayi mono iihuna komizile, oshoka omiti kadhi na we omizile dha gwana.

Aantu yokOwambo ngele ya teya iilya yawo momapya ,ohaye yi tula miiyaha taye yi tumbu ihe yi li komitse, ye yi fale komalupale oko yi ka kukutile yo yi vule okuyungulwa yo yi yelwe po.

Ope na uudhila mboka hawu ithanwa takuti okakodhi. Ohaka kala kalonda komiti kohi yomuti taka tala ngele uuyuhwena tawu ya puuyelele, opo ka tuke kewu yakule po.

Opena aanafalama mboka yena iikuku yawo haya tekula oombaka. Oombaka odho dhimwe dhoka hadhi tekulilwa onyama yadho. Oombaka oyo iikwamawawa mbyoka yi hole oku kala momeya unene.

Opuna uudhila mboka hawu ende uusiku. Opena okadhila hoka haka ithanwa taku tiwa ehwiyu. Okadhila hono ohaka ende owala uusiku ko okena omeho omanene. Aantu ohaye ka tila nee oshoka oka kwatakanithwa koombepo dhuulodhi.

Otu na omambakumbaku mongaashingeyi haga longithwa oku pulula momapya. Aantu i haya longitha we oongombe nenge omatemo oku papula momapya, ndele ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga kala ga nana omatemo.

Aanafalama mboka yeli tatekula oohi ohaya kala yena onete tatula kombanda yomeya gundama moka tatekulile oohi dhawo. Opo yakelele iiyagaya kayi ye momeya moka osho woo oohi dhawo kadhi yakulwe mo koodhila momeya.

Meshito omuna omaludhi ogendji goondhila. Oondhila oho adha nee tadhi tuka mombanda dha pashaleleka omawawa. Dhimwe ohadhi tuka puufupi, nadhimwe ohadhi vulu okutuka lela muule, dhu uka kiikogo.

Opuna okadhila hoka haku tiwa ehwiyu, ihaka tuka omutenya, ohaka tuka uusiku. Aantu oha yeka tila oshoka oka kwatakanithwa koombepo ndhoka dhuulodhi.

Opu na aanafalama mboka ye na oofaalama ndhoka dhokutekula oondjuhwa ndhoka oontookele. Ohadhi munwa molwa onyama noshowo omayi. Omayi ogo gamwe ngoka ga talika ko ge na iitungithilutu ya gwana nawa nosho tuu onyama.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu oku tekela iikunino yawo. Ohaya pombo owala omeya momilonga etaga tondoka gu uka pokati koondjila dhiikunino yawo, iikunino yawo etayi kala ya tuta nawa yo oya hapa nawa.

Aanafaalama mbono haya mu nu oohi, ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka noya hala okweelela, ohaya ka kwata mo oohi dhawo unene ngaashi ndhoka dhomakende, ndhoka dhi na onyama ontookele. Oohi ndhoka odhi holike, oshoka oontoye.

Aanafaalama yokumuna oohi ohaya tungu uundama wawo wokumunina oohi. Uundama wawo mboka ohaya kala yewu topola noonete pokati, opo a vule oku topola oohi. Kombanda ohaku tulwa onete yi keele iiyagaya yaaye momeya, noohi dhaa yakulwemo koodhila dhomakodhi.

Aanafaalama mboka yiikunino yoomboga dhuushimba, oomboga dhawo ohaya kala yedhi kuna dhili melandulathano noha pu kala puna ominino ndhoka dha tondoka pomakota goomboga mpoka tadhi tekele iikunino yadho.

Aanafaalama mbono haya munu oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohadhi kala dha tulwa kiikuku. Ohaku kala nee ku na ondjuhwa ndjoka haku tiwa ekondombolo ndyoka endumentu yi na omushindi omule nohayi kala ya ngundumanenwa koonkadhindjuhwa.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, oho adha ne ye li puundama wawo woohi, taya umbile oohi dhawo iikulya, noohi ohadhi ya dhu uka komunafaalama tadhi nuka dhi li momeya, dha hala iikulya, hadhi kala dha sa ondjala lela.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi ohaya kutha nduno uushipa mboka haya tula momeya goohi e ta ya yuulamo iiyagaya opo oohi dhi kale dhi li momeya ga yela kaagena iiyagaya.

Opena aanafaalama mboka yena omapya guundombo, uundombo mboka ohawu kala wakunwamo nee owundji nongele wapi ohawu tewa etawu kalandithwa, uundombo mbuka owuna iitungithi oyindji yomolutu.

Otuna iinamwenyo mbyoka ya fa oongombe, hayi ithanwa taku tiwa oongalangombe. Oongalangombe oyi na ooniga dha fa dhongombe, noshinamwenyo shika, ohashi adhika momahala ga gamenwa ngaashi mEtosha.

Ongombe nenge oonkwandambi odho dhimwe hadhi munwa kAawambo ohadhi munwa opo dhi gandje omahini dho odhili hadhi dhipagwa piituthi yomanyanyu nopiituthi yomaluhodhi.

Opu na omahala gamwe ngoka omawanawa, ga tungwa ge li moondundu nopomahala mpoka hapu ka lala unene aantu mbono haye ya oku talela po oshilongo shetu.

Puna uudhila mbono haku tiwa uukodhi, uudhila mbuka oha wu kala wa londa iita yi unene wu li kohi yomiti, opo wu vule oku kala ta wu tala uuyuhwena, kutya ota wu yi puuyelele, opo wu vule oku tuka ta wu endelele wu yakulepo uuyuhwena.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu, ohamu adhika wo iihwa iifupi ya mena mpaka naampeyaka. Ihamu adhika omwiidhi ogundji oshoka mombuga ohapu piti ethimbo ele inamu mona nande omvula.

Aanafalama mongashingeyi ohaya munu oohi. Ohaya kala ne yena uudhiya woohi mboka hawu kala washangwa omadhina, opo ya vule okutseya kutya mokadhiya moka omuna oohi lwo ludhi luni.

Opuna aanafaalama mboka haya munu uundoongi uushona nuunkambe uushona. Ohawu kala nduno wa tullwa moshinima shafa oshigunda , tawu pewa iikulya nomeya mo matemba opo wuvule oku koka nawa.

Mongashingeyi aanafalama ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya nenge. Iimeno ohayi kunwa owala momashina ngoka haga kala geli momatuko nohayi mono oonte okuziilila koolamba ndhoka dhili metungo nohayi kala yaziza nawa.

Omambakumbaku oge li ga simana methimbo lyongaashingeyi oshoka ohaga longithwa oku pulula momapya. Omambakumbaku oge na omatemo gayooloka. Ope na ngoka ge na omatemo goku pulula momamanya naangoka goku pulula mongwena.

Aanafalama mbono haya muna oohi oha fulu uundama wayo taa tulamo omeya. Uundama mbono yafula ohaa wu topola noonete opo ya vule oku topola oohi dhoka dhili mo. Oohi dhoka oonshona opo dhi kale dhi ikalela kwaa dhoka oonene.

Mombuga ohamu adhika omamanya omanene ngoka ga ninga po iikulundundu nomiti niihwa iishushuka iifupi yamena kombanda yiikulundundu hoka.

Aanafalama mbono haya munu oohi ohaya yi muundama wawo noonete ndhoka haya longitha, opo ya kuthemo iiyagaya momeya, opo omeya ga kale ga yela oohi kaadhi kwatelwe mo komithi momeya moka.

Omambakumbaku oge li taga dhana onkandangala noga simana mopaife, oshoka ohaga longithwa oku pulula momapya, aantu ihaya longitha we oongombe noondongi okupulula momapya, ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga kala ganana omatemo

Aantu mbono yena ohokwe yokumuna oohi ohaya fulu iilambo. Iilambo taya tula mo oothayila etaya tulamo omeya ihe moothayila moka. Omo nee haya munine oohi dhawo haye dhipele mo iikulya dhivule okukoka nokuvala.

Mombuga mono mu na oondundu ohamu adhika oondundu dhimwe oonde dhimwe oohupi, niihwa yimwe iile yimwe iihupi, noomwiidhi ngaa oonshona dhi li mo, ihamu kala mu na oomwiidhi odhindji.

Aantu mongashingeyi ihaya longowe nomatemo momapya taya papula nande taya longitha iipululo yoondoongi noongombe. Ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga endelele muule ethimbo efupi olya mana okupulula epya nale.

Aanafaalama mbono haya munu oohi oto adha nee yeli kombanda yomeya hoka yeli muuwato taya u mbile iikulya momeya opo oohi dhi vule okulya dhi koke nawa dho dhi vale.

Opena omahala ngoka haga kala ga tungwa momithitu nongele toyimo owuna nee okufuta Posheelo opo wuyemo, wu kiniyuvithe nawa nande wu kagondje ngoye wu ningemo ngaa ethimbo wuna shi tolongo.

Ope na omeya ngoka haga kala ta ga tondoka mokuti, ta ga tondoka ta ga zi pomamanya gopombanda guuka pomamanya gopevi. Omeya ngano ohaga wege ne omamanya taga kala ge na omuthenu ngele owa ende ko.

Aanafaalama mongaashingeyi I haya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya. Yimwe mbyono ohayi kunwa yili moosaala ndhoka hadhi kala dha tulwa oonete pombanda. Oonete ndhoka dhokudhinda oonte dhetango.

Aantu mbono haya tekula oohi, oohi dhawo ohaye dhi tekula muundama mboka haya landa. Ohaya kala nee ihe taya tula mo omeya opo oohi dhawo dhi vule kaadhi se. Ohaye dhi tulile mo wo iikulya muundama moka.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka oshinene miinamwenyo iikwawo shi na omukati ngoka hashi longitha okunwa omeya oshi nawo omakutsi ga pakalala nomakondo omanene hagi ithanwa omatende.

Endombo ohali adhika lyamena mombuga moka ihamu kala mwamena nando iihwa yasha hamu kala owala uuyidhi uushona. Mendombo ohamu longwa ekaka ndyoka etoye, hali ithanwa takutiwa ekaka lyekundu

Mongashingeyi aanampapya ohaya kunu uuhilili. Hawu kunwa momatungo ngoka gopashinanena, uhilili mboka ohawu kunwa momatemba nohawu kokonawa e tawu tewa ko opo wuka longithwe iinima ya yoolokathana.

Aanafaalama mbono ye na uundama wokumuna oohi ohaya kwata mo oohi dhawo ndhoka oonene opo ya vule ya ka lye nenge ya kwate mo dhimwe ye ke dhi landithe po ngaashi oohi ndhoka dhomakende.

Opu na aantu mboka ye na oofalama dhokumuna oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi kala nee dha tulwa miikuku, hoka hadhi kala dhi li ko tadhi pelwa ko omeya niikulya opo dhi vule okukoka nawa.

Mombuga ohamu adhika iikulundundu nomamanya geli pevi lyoondundu noomwiidhi wo omushona nomiiti omishona mpaka naampeya. Oshoka iha mu lokwa omvula onenene nomiiti ohadhi si.

Mombuga ihamu adhika omwiidhi niikwawo oyindji, ohamu kala omiti ndhoka dhomikanga niikulundundu . Ohamu kala mwa yela, oshoka ihamu mono omvula yagwana opo mu lokwe.

Ompanda oshinamwenyo shoka shi li sha gamenwa, oshoka oshi na oniga ndjoka yi na ongushu. Ompanda ohayi adhika mehala ndyoka lyiinamwenyo ya gamenwa, ndyono hali ithanwa taku ti Etosha.

Aantu paife ohaya kutha owala uuhi uushona taya kutha kuudhiya wumwe taya fala kuudhiya wawo nande kuundama wawo opo yeke u tekule wu vule okukoka, wo wu ete po wo oohi odhindji.

Oongombe onkwandambi odho dhimwe dha simanekwa momuhoko gwAawambo oshoka oongombe ohadhi gandja omahini dho ohadhi gandjawo onyama. Ohadhi dhipagwa piituthi yomanyanyu oshowo piituthi mbyoka yoosa.

Aanafaalama mboka haya kunu oomboga dhopashinanena ohaye dhi kunu dhi li momukweyo nopomakota goomboga mpoka ohapu kala pwa tondoka ominino ndhoka dhi na uumbululu tawu ndonda omeya guuka poomboga mpoka.

Opu na aantu mbono haya tekula oondjamba, ndhono hadhi kala dha thigwa po nenge okooyina sho oonshona. Ohadhi pewa omahini ge li momakende opo dhi vule okukoka.

Aanafalama mboka haya munu oohi moondama dhawo mono haya munine oohi ohaya kala yadhengelamo iipilangi hono haya lyatele uuna taya pe oohi dhawo iikulya nenge omeya nenge uuna taya tula oonete kombanda yomeya hoka.

Aanafalama mboka yena iikunino yo ku kuna iimeno, oha ye ya ne kumwe, oto adha ne ya thikama miikunino ya wo ta ya tala iimeno ya wo nkene ta yi koko. Oha ya kala ne ta ya ipe omayele nkene yena okusila oshimpwiyu iimeno ya wo yi koke nawa.

Aanafaalama mo ngaashingeyi ohaya longitha omukalo ngoka omupe goku tekela iikunino, ngoka haya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka miikununo dhaya dhuuka mombanda, hadhi kala tadhi shashamine kombanda yiimeno.

Ondjima oyo oshinamwenyo, ambala shife omuntu, osho owala oshinamwenyo, shika shi na omafufu nomishila. Ohashi li omabanana osho wo omayapela.

Omambakumbaku ogeli gasimana momapya nominiimuna oshoka, ogo ha ga longithwa okupulula moofaalama oha ga pulula epya talipuko muule wethimbo efupi e lela.

Aanafalama mo ngashingeyi oya kotoka oye yapo nomiikalo odhindji dhoku tekela iikunino yawo. Opena omiikalo dhoka opipe onene hayi tsuwa ombululu etayi tulwa omeya. Nomeya ngono ohaga tondoka ne gu uka mondjila dhosh ikunino shoka nenge dhofaalama.

Mongashingeyi aanafaalama ohaya kunu iimeno yawo momashina ngoka gopashinanena. Ihayi kunwaa wee mevi ashike ohayi kunwaa owala meni lyomatungo hayi kala owala yaziza nawa tayi koko nawa.

Omvula ngele ya loko, oondjuhwa ohadhi yi melundu. Omo nee twadha dhili moka tadhi shomona momwiidhi tadhi kongo uupethulapethu wadho. Ohadhi kala nee dha landula mondjuhwa ndjoka shikondombolo.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno miikunino yawo oto adha nduno ya tya ominino dhomeya taya tekele iimeno yawo. Ohaya kala nduno taya shashamine kombanda yomafo hoka ya tya ominino ya thikama pokati kiimeno yawo.

Aanafaalama mbono haya muna oohi ohaya landa uundama nande tutye uundoloma mboka haya munine oohi dhawo. Ohaya tula mo nee omeya nominino nokombanda yomeya ohaku kala ku na okapokopoko hoka haka kala ke na iikulya yoohi.

Omambakumbaku ohe li ga simana methimbo lyongashingeyi oshoka ogo taga dhana onkandangala muunafalama. Ohaga longithwa okunana omatemo ngoka haga tete nokuheya omwiidhi nokugongela omwiidhi mongonga.

Mongaashingeyi aantu ihaya papulawe evi nomatemo miikunino yawo. Ashike ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli . Ko okashina taka tameke taka nengeneke evi.

Aanafalama mboka haya tekula oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka nenge oya hala osheelelwa esiku ndyoka oha ya kutha oonete dhawo taya yi momeya taya netemo nee oohi opo ya vule ya kalye.

Mombuga ohamu adhika oondundu oshowo omiti omishona dhili mpaka naampeyaka. Ohamu adhika wo uumwiidhi uushona oshoka iha mu mono nande omvula ya gwana.

Mongashingeyi aanampapya ihaya longo we nuudhigu uuna taya iilikolomwa yawo. Opuna omashina ngoka gokuteya, osho wo okuthitha iilikolomwa yawo.

Mombuga ohamu adhika wo muna oondundu, ihamu adhikwa omiti odhindji. Ohamu kala mwa mbugapala muna oomwiidhi oonshona, oshoka mombuga ohapu piti ethimbo ele inamu lokwa nande.

Oongombe ndhoka dhoombalamana hadhi munwa dhili miitenda, ohadhi kala dha etako ashike oothingo. Odhina omaala omatokele nomaluudhe, odho dhimwe ndhoka hadhi muninwa molwa omahini. Oongombe ndika ohadhi gandja omahini ogendji lela.

Mongashingeyi aantu ihaa longo we nuudhigu uuna taya nengeneke evi, ohaya longitha owala uushina mboka hawu tulwa omahooli, ko taka tameke okunengeneka evi moshikunino.

Opu na uundama mboka aantu haya munine oohi. Muundama mboka ohamu kala tamu tulwa omeya kominino, opo oohi dhi vule okukala mo dhi na omwenyo dho otadhi kokele mo nawa.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya zala iikutu yawo mbyoka yoku igamena, nohaya yi moondama dhawo dhoohi ya tale ngele oohi dhawo odhi li ngaa muundjolowele.

Aantu mboka yena uukunino yawo ohaa kunu uumeno wawo wuli muuplastik mboka uuludhe nangele ya koko aantu uumeno wawo mboka ohaye kewu landitha po yi imonene mo iimaliwa.

Mongaashingeyi aantu iha ya mono we iihuna okulonga momapya gawo okupapula ohaya longitha owala omambakumbaku ngono ge na omatemo ga yoolokathana, opu na ngono gokupulula mevi epu, po opu na ngono gokupulula mevi lyomamanya nongwena.

Aanafaalama ngashingeyi ihaya longitha we omahemele oku tekela iikunino yawo, ihe ohaya longitha owala ominino dhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno yawo dhatya uumbululu tadhi ziya omeya.

Anamapya ngashingeyi ngele tashi ya kokutekela iikunino yawo ihaya longo nuudhigu. Ohaya tekele owala nominino ndhoka hadhi kala dha pita pomakota giimeno ,wa tya uumbuthulu mboka hawu kala tawu ziya omeya.

Mombuga oho adha nee mwa totwa uundjila kaantu. Aantu ohaya ende moondjila moka kolupadhi, unene aatalelipo mboka aazayizayi. Ohaya endemo ne yena omathano taya thaneke opo yeku ulike kiilongo yawo omathano ngoka.

Una omvula yaloka, oondjuhwa oto dhi adha dhili momwiidhi tadhi kongo uupethelapethi wadho. Ohadhi kala ne adhi shomona omwiidhi moka oonzinzi hadhi kala uunene dhangundumanena shikondombolo mpoka eli.

Uuna wa londa mondhila eto tala pevi, iinima ayihe ohayi kala tayi monika yi thike pamwe. Omilunga nadho oho kala we dhi tala, nuuhwa ohawu kala tawu monika uushona.

Opuna oondundu dhoka oonene, nopokati koondundu mpono ohapu adhika uunima mboka wafa uushilila longa. Ohapu adhika omeya ihe gatondoka pokati koondundu mpoka ha hokapo ondjila.

Opu na oondjuhwa ndhoka hadhi munwa moofaalama kaanafaalama. Ohadhi kala dha tulwa muukololo omo hadhi pelwa iikulya metemba hali kala li li komeho guukololo hoka nomeya.

Opuna oondundu ndhoka dhaningwapo owala komamanya gogene gene .omamanya ngono ohaga kala nee gatenda nokondundu hoka itoyiko nuupu oshoka oto thenunukako owala. ihaku kala kwamena nande omwiidhi gwasha kondundu hoka.

Mombuga ohamu adhika omiti omishona dhi li mpaka naampeyaka nomwiidhi oonshona hadhi kala dha mena dha kundukidha oondundu ndhoka hadhi kala mo.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi nana aatalelipo okuza kiilongo yiili noyiili. Onduli oyi na othingo onde, osho wo omagulu omale. Onduli ohayi ithanwa ombahe.

Opu na oongombe ndhoka dhomayala omatokele nomaluudhe. Oongombe ndhoka ohadhi munwa nee dhi li miitenda moka hadhi kala dha pititha mo omitse. Ohadhi muninwa molwaashoka ohadhi gandja omahini ogendji.

Ooholongo odhi na ooniga oonde. Oto adha nee dhi li mehala lyadho moka dhe edhililwa mEtosha, tadhi kondjo tadhi itsu nooniga ndhoka dha honga.

Mongaashingeyi aanafaalama iimeno yawo ihaye yi kunu mevi. Ohayi kunwa owala pamuthika ngoka gopashinanena. Hayi kunwa owala momatemba, ngoka haga kala momatungo ngoka omanene omaleeleka, nohayi kala ya ziza nawa.

Aanafaalama oye ya po nomikalo omipe dhokutekela iikunino yawo. Ohaa longitha nee oominino ndhoka hadhi kala dhina omeya taga shashamine miikunino yawo.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka shili molupe londoongi . Oongolo odhina omalwaala goondjila oontookele noonduudhe. Iinamwenyo mbika ohayi adhika mehala lyoka lya gamenwa metosha.

Mongaashingeyi aanafalama ihaya mono we iihuna ngele oyo ku heya omwiidhi nokugongela omwiidhi, ihe mongaashingeyi ohaya longitha omambakumbaku ngoka gena omatemo gokuheya noku gongela omwiidhi moongonga.

Ope na aanafalama mboka yena iikunino yomambanana. Ohaga kala nee ga kunwa geli momukweyo nokooha. Taku tulwa oonete dhega kundukidha go taga kala taga tekelwa opo kaaga se.

Aanafaalama mboka ha ya munu nokutekula oondjuhwa ngele uuyuhwena wa tendulwa e ta wu ningi nande oshiwike shimwe oha wu kuthwako kooyina eta wu itulilwa mehala lyawo moka ha wu kala ta wu pelwa omeya niikulya opo wu vule okukoka.

Oondjuhwa dhawo oha ya kala ye dhi tula muukololo moka ha dhi kala dha tulilwa mo uukulya wu li komeho. Oondjuhwa ndhino ohadhi vala nduno omayi ngoka ha ga ngoongola ga uka muukololo mboka wu li pevi.

Aantu oha ya kutha uuhi mboka uushona komadhiya nenge koondama dhilwe, taye wu fala komadhiya nenge koondama dhawo, opo ya vule oku ka muna oohi ndhika dhi koke.

Opuna uudhila mboka wuna omalwaala gafa iiti ya kukuta ngele ino tala nawa ototi owala oshiti sha kukuta ihe okadhila keliko kalonda . Uudhila ohawu hupile nee mokulya iipuka.

Opu na oondundu ndhoka dhaningwa po owala komamanya omakukutu nomoondundu mono ohamu mene owala omwiidhi omushona nomiti omishona mpaka naampeyaka oshoka kamu na omeya mo omuukukutu wo.

Opuna omahala ngoka omawanawa, haga kala gatungwa geli kooha dhomilonga nenge kombanda yomilonga. Nokomahala huka aantu ohaya hiko ne komafudho ya kiihuvithe nawa, yo tayanu omalovu gawo yeli pombanda mpoka taya tale nawa taya dhengwa kombepo nalunangalele.

Aanafaalama mboka yoohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, nenge ya hala omweelelo, ohaya kutha oonete nenge omilavalava opo ya vule ya ka kwate mo oohi dhawo momeya moka.

Aanafaalama ngashingeyi ohaya mono we iihuna oku tekela iikunino yawo. Ohaya kutha owala omeya ngoka haga pompolwa komilonga taga pompolelwa moondjila dhoofoola dhawo ya tekele iikunino yawo.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya. Iimeno ohayi kunwa moosala ndhoka oondeendeeka oonene hadhi kala dhina oonete kombanda. Oonete ndhoka ohadhi dhindi oonte dhetango.

Mombuga ohamu adhika omamanya ngoka omanene gi ilonda gena ombululu pokati. Nongele wega tala ototi owala oga tentekwa kumwe. Ihe awee eshito owala lyatate Kalunga. Naantu otwa adha nee ta ende kombanda yoondundu dhomamanya ho.

Una omuntu te ende mondhila e ta tala pevi oha kala owala ewete po iinima ayihe yi thike pamwe noondjila oha kala edhi tala, nomatale oha kala e ga tala sho omeya ge li mo.

Opena omahala ngoka haga kala ga tungwa mombuga momamanya. Omahala ngaka ohaga kala ga tungilwa po unene aantu mboka haye ya okutalela po oshilongo ngele ya mana olweendo lwesiku lwawo ohaya yi ya ka lale komahala hoka.

Aantu mbono ye na oofalama dhoku muna oohi, ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, ohaye dhi kwata no taye dhi tula mombamba opo ya vule ye kedhi landithe po.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu okuteta omwiidhi gukale gu thike pamwe. Ope na uushina mboka wa longwa nawa nale wokuteta omwiidhi gu kale gu thike pamwe. Okashina hono ohaka tulwa ashike omahooli.

Ondunda yOshiwambo oya simanekwa unene momuthigululwakalo ngoka gwAawambo. Oya simanekwa oshoka ita yi ku sitha uutalala nenge uupyu. Ohayi kala nduno ya tungwa noondhopi dhelowa e ta yi kumbwa nomwiidhi.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika muna iikulundundu osho wo iihwa mbyoka hayi kala iihupi. Ohamu adhika woo oondjila ndhoka hadhi kala dha totwa mo kaantu mboka haye ya okutalela po oshilongo, omo haya ende moondjila moka niihauto yawo.

Aanafaalama mboka ohaya kunu iimeno yawo yili kohi yetala ndoka enene lyatya oothayila pombanda ndoka hali dhindi oonte dhetango kadhi dhenge omafo giimeno

Ope na aanafalama mbono haya kunu omatama. Ohaga kunwa ge endjelela nohaga kala omazizi, shampa ga pi ohaga ningi omatiligane.

Aanafalama mboka haya munu oondjuhwa , otwaadha nee yatula uuyuhwa wawo mehala moka hawu tekulilwa muna iiyagaya mono hamukala muna iikulya, uuyuhwa mbuka otwaadha nee tawu hadha mevi tawu kongo iikulya yawo.

Aanafaalama mbono yena uundama wokumuna oohi ohaye ya nee kumwe taya kala nee yeli puundama wawo mpoka taa tala oohi dhawo nkene dhi li mo tadhi koko, yo taya itulile mo omayele nkene ye na okukaleka oohi dhawo muundjolowele.

Okamenye oko okanamwenyo hono haka adhika mombuga nenge momahala ngoka ga gamenwa. Ohaka kala ihe taka napa omwiidhi. Uumenye ohawu kala wa tidhwa uunene kooyene yokuti ano oonkoshi dha hala onyama.

Mombuga ohamu kala muna oondundu, ohamu kala muna iimeno iishona yi li mpaka naampeyaka, nomiti dha mena mpaka naampeyaka, mo ohamu kala woo kaa muna omwiidhi ogundji, oshoka ihamu mono omvula oyindji.

Mongashingeyi aantu ihaya mono we iihuna mokulonga momapya gawo nomatemo, ihe ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka haga longo moo nokupulula nomatemo. Omatemo ngoka geli pamaludhi ogendji, ope na ngoka haga pulula mevi epu.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika omahala gatungwa po. Ohaga tungwa po unene molwa aantu mboka ha yeya okutalelapo oshilongo ngele yamana olweendo lwawo lwesiku ohaya yi komahala hoka yakathuwe po.

Okandombo osho oshimeno shono hashi kala shafa shina uukegwa. Opuna nee aantu mboka yena oofalalama dhuundombo. Ohaya kala nee ye wu kuna owundji nohayi ilikolele mo iimaliwa ngele yewu landitha.

Ope na omahala omawanawa ngono haga kala ga tunga ge li komunkulo gwomulonga. Nongele etango ta li yimo ohaga kala taga monikwa nawa lela naatalelipo oye hole oku ya komahala hoka oko haya ka lala.

Opuna uudhila mboka uule watya oongolo oonde. Uudhila mboka ohawu adhika mombuga nohawu ithanwa taku tiwa oondamuteya nohawu kala tawu li li uusiku ngele omwedhi gwa toka.

Momeya ohamu kala muna oohi dhomaludhi ogendji. Oto adha mo oohi dhimwe oonshunga po opu na wo oohi dhimwe oontiligane nadhimwe oontokele.

Aanafaalama mongaashingeyi ohaya longitha owala omambakumbaku, oku helela iikunomwa yawo osho wo oku tekela iikunomwa yawo, mbyoka hayi kala ya kunwa yili momukweyo ya ukililathana.

Mongashingeyi aanafalama ihaya mono we iihuna ngele tashiya koku heya noku gongela omwidhi, ihe ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka gena omatemo goku heya noku gongela omwidhi mongonga.

Aakulukadhi ngashingeyi nayo ohaya kutha ombinga mokumuna oohi. Oto adha ihe yeli momeya muundama woohi yalonda kombanda hoka taya tulako oonete kombanda yomeya, opo oohi dhawo kaadhi ya kulwepo koodhila.

Aanafalama mboka haya munu oohi, muundama wawo ohaya opaleke mo. Ohaya kwata mo nee oohi ndhoka oonene dhomapombo, opo ya vule ya ka lye, yo ye kedhi landithe po, yi imonenemo iisimpo, ya vule yiikwathe wo.

Opu na aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa ndhoka oontokele, ohadhi munwa nee molwa onyama yadho oshowo omayi. Oondjuhwa ndhika ohadhi kala odhindji dhi li mosaala onenenene ondeendeeka.

Opuna pomahala ngono omawanawa hapu kala puna okangwena kaziza nawa nomiti dhaziza nawa. Naantu pomafudho ohaya yi po nee pomahala mpoka taya kala yalala pokangwena, taya tula omadhiladhilo gawo nomitima dhawo pomahala.

Mombuga yaNamibia ohamu adhikwa oshimeno shoka hashi ithanwa ta ku tiwa Welwitschia Mirabilis. Oshimeno shika ohayi adhika mombuga uule wethimbo ele inashimona nande omeya gatya ihe ihashi si nande.

Okapundja oko okanamwenyo hoka okashona ha ka adhika mokuti kaale ka fe oshikombo. Ohaka tondoka , ko ohaka kala taka li omwiidhi, nongele ka mono aantu nenge oombwa ohaka fadhuka po.

Mombuga ohamu kala muna evi lya toka kamuna omwiidhi, oshoka ihamu mono omvula onene, ohapu piti ethimbo inaamu lokwa. Ohamu kala owala muna oondundu ndhoka hadhi kala dha tuntumana.

Aanafalama mboka haya munu oohi, muundama wawo ohamu kala muna oohi odhindji onene noohi dhoka oonene ohadhi ithanwa taku tiwa omapombo oto adha ne oohi dhili kombanda yomeya hoka tadhi dhana.

Aanafaalama mongashingeyi ngele ya ya tekele iikunino yawo, oha ya lonhitha owala, ominino ndhoka ha dhi kala dha tsuwa oombuthulu, ya tsuwa ya meta momukanka dhondkila yo foola, opo omeya ga tondokemo nawa.

Uuna aantu ya yela iilya yawo taye ke yi pungula , iilya ohayi vulu okututikwa tayi tapwa mo tayi tulwa poshako tayi kukuta yi ka tsuwe opo yi ze uusila uuwanawa mboka wu holike.

Moondundu ndhono hadhi adhi adhika mombuga ohamukala oondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi, ohamu kala woo omwiidhi omushuushuka nuumeno mboka wuungande uushushuka ,mombuga ihamu mono omvula onene.

Mokuti ohamu kala omiti ndhoka omileleka po ope na aantu mboka yehole oku ka tungila mokuti moka mu na omiti omile, oshoka oye hole oku uva ombepo yomiti tayi pepe.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi, oto adha ihe ya ngundumanena okandama koohi taya tala nkene oohi dhili mo tadhi inyenge, yo taya ipe omayele nkene oohi hadhi munwa nankene dhi na okukalekwa po dhi li muundjolowele.

Aanafalama mboka yomapungu ohaya kala ya kuna omapungu gawo ogendji. Nongele ya teya ko omapungu nee iiheguti ohayi kala ya kukuta niimuna ohayi ya tayi li iiheguti mbyoka.

Ope na omahala ngoka ga tungwa geli momiti. Aantu mboka ye hole okukala mooha dhomiti opo ya uve ombepo ndjoka tayi pepwa komafo gomiti, ohaya tungu omagumbo gawo mooha dhomiti moka.

Omambakumbaku ogeli gasimana. Oshoka ogo haga longithwa paife oku pulula momapya. Ohaga endelele oku pulula epya muule wethimbo efupi lela lyo olya mana nale.

Mombuga ngele etango tali yimo tali ningine konima yoondundu ohali kala tali monika nawa. Aantu oye hole okuthaaneka etango shampa tali yi mo nomombuga ohamu kala mwa yela kaamuna nande omwiidhi.

Opuna omahala ngoka omawanawa haku kala kuna iitaafula iiwanawa niipundi mbyoka yafa omatyofa. Pomahala mpoka ohapu adhika oondingosho nenge oositola ndhoka hadhi landitha iikulya.

Oshimbombo oso shimwe shoka sha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo. Ohashi telekwa nee pamwe nondjuhwa oshowo omboga, unene uuna omuntu tayi mela lyondjila.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu niikulundundu. Omwa nika omamanya. Ihamu adhika nande iihwa oyindji. Ohamu kala mwa mena owala uuhwa uushona uufupi mpaka naampeya.

Komunkulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomawe hali kala lya gongelwa kombepo etali ningi po oondundu. Naantu oye hole nee okuya koondundu hoka. Yaka hingeko iihauto yawo moma fudho unene tuu koMbaye noShiwakopo.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu mo ohamu adhikwa wo omamanya, ohamu adhikwa wo omiti omishona mpaka naampeyaka ihamu kala omwiidhi ogundji

Mokuti ohamu adhika uunamweyo mbono uushona haku tiwa uumenye. Okamenye okanamwenyo hono ke na ondapo, oto adha nee ka tidhwa komatotongwe nande koombwa ashike ohaka tondoka lela.

Onduli osho oshinamwenyo shimwe shoka hashi nana aatalelipo okuza kiilongo yokombanda yaAfrica. Oshina othingo onde nomagulu omale. Onduli ihayi kuutumba nande yilale pevi, ohayi ihulu po esiku tayi valwa.

Aantu mongaashingeyi oya kotoka, uuna taya tete po omiti nena sho to tete po gumwe ngoye oto kunu gumwe nenge wu tsike po gumwe wu ningile komongula, opo ku keelelwe embugapalo lyuushitwe wa tate Kalunga.

Opu na omahala ngoka omawanawa ga tungwa geli pooha dhomiti. Omagumbo ngano omawanawa, oshoka aantu oye hole okukala pooha dhomiti opo ya kale taya uvu ombepo ndjoka tayi pepwa komafo gomiti.

Aanafaalama mbono haya kunu oomboga, oomboga dhawo ohayedhi kunu dha ukililathana nopomakati ohapu kala twapita omahala opo dhu uve ombepo dhikoke nawa.

Komukulofuta okohoka efuta lyatsakanena nevi, omakuthikuthi gefuta ohageya nee giidhenge komukulofuta tagiidhenge komamanya nokombanda yefuta ohaku kala kwatsima ondawu.

Aatalelipo mbono haye ya moshilongo shetu ya talele po ohaa dhike uutenda wawo moombuga omo nee haa kala moka ya tula oohauto dhawo.

Mongashingeyi aantu ihaya monowe iihuna ngele taya papula evi ya kunemo. Ohaya longitha owala okashina hoka ha katulwa omahooli taka tameke okunengeneka evi.

Aanafaalama mbono ye na iikuku yoondjuhwa, ohaya tekula wo oondjuhwa dhawo dhi li kiikuku mpoka haye dhi pele iikulya ngaashi iilya nomeya ngoka haga kala geli muupokopoko, opo kaadhi se kenota opo dhi vule okuvala nawa.

Mongaashingeyi aanafalama iimeno ohaye yi kunu owala moosala ndhoka onene oondendeeka, ihayi kunwa mevi. Ohayi kunwa owala momashina ngoka gopashinanena yo tayi koko nawa. Ohayi kala ihe ya ziza ya opala nawa.

Onkoshi, kafute kanegaga oye mwene gwokuti. Ohayi tilika kiinamwenyo iikwawo. Onkoshi iha yi li nande omwiidhi, yo i ha yi li oshinamwenyo shi isila. Ohayi li owala onyama ndjoka ontalala.

Oonyanga odhili pamaludhi ga yoolokathana, opuna oonyanga ndhoka oontiligane ohadhi longithwa wo oku towaleka omahoka, dho ohadhi longithwa wo okupanga omashikisha niinima yilwe.

Ope na oondhila ndhoka dhomakodhi, ndhoka hadhi kala tadhi tuka dhi li mombanda dha tuwalaleka omawawa. Ope na wo ndhoka dhoontsa. Ontsa ondhila ndjoka yoludhi lwomakodhi ndjoka yi na omeho haga mono ko kokule.

Aanafaalama mbono yena iikuku yoondjuhwa ohaya kaleke oondjuhwa dhawo mehala enene lyaandjuka nawa, ano ohadhi kala mo odhindji dhavala lela. Oondjuhwa ohadhi pelwamo ihe iikulya nomeya.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu nhoka dha mena iihwa iishona mpaka naampeyaka. Ohamu adhikwa wo oomwidhi oonshona, ihamu kala oomwiidhi odhindji oshoka ihamu mono omvula oyindji.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longo nuudhigu uuna taya tekele iimeno yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhoka hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno, dho tadhi tekele iimeno yawo ta yi kala yaziza nawa.

Okuna omahala ngoka haga kala omawanawa, gatungwa nawa gena iipundi iiwanawa mbyoka yomatyofa, oha pu adhika ne, uutaafula nuusikopa ha wu kala wuli pomukulo gomahala mpoka.

Opuna uundamo mbono hawu muninwa oohi, aantu muundama mono haatekulile oohi dhawo ohaya tulamo omeya ngono hageendele mominino ,omeya ngono ohaga kala gayela nawa opo oohi kaadhi kwatelwemo nande komikithi.

Aanafaalama mbono yena uundama woku tekulila oohi, ngele oohi dhawo dhakoko ohaya kwata mo oohi ndhoka oonene opo ya vule ya ka lye nenge yedhi landithe po yi imonene mo iimaliwa.

Aantu yokOwambo oya simaneka okulonga iilya yomahangu momapya gawo. Nongele ya kukuta oto adha ta ya teya iilya opo ya vule ye keyi yungule. Ye yi yele yo yeyi pungule.

Aanafaalama mboka haamunu oohi oto adha ihe yeli momeya yeli moowato tayuumbile iikulya yoohi momeya, tayi umbilwa kombanda yuunete opo yi dhindwe kuunete mboka.

Aanafaalama mbono haya kunu iimeno miikunino yawo, oto adha nee ya thaanekelwa piimeno yawo mpoka ya nyanyukwa, oshoka ohaya kala yu uvite nawa ngele ya tala iimeno yawo ya ziza nawa.

Muutale mono hamu tekulilwa oohi ohamu kala oohi odhindji dhomaludhi gi ili nogi ili. Oohi dhika ohamu kala dhimwe oontiligane nadhimwe oonshunga oshowo dhimwe oontokele.

Mombuga oha mu adhikwa oondundu, dhimwe oonde na dhimwe oofupi, oha mu adhika woo uuhwa wu li mpaka nampeyaka, iha mu kala omwiidhi ogundji, oha mu kala owala mwa toka.

Aanafalama mboka ye na uundama woohi ohaya kwata mo oohi dhawo ndhoka oonene, ngele ya mono kutya odha koka uuna ya hala omweelelo ya ka lye pamwe naa kwanezimo lyawo.

Uuna omvula yaloka nawa, omeya ohaga kala gu udha miishana no momatale nelundu ohali kala lyaziza nawa, nombepo ohayi kala tayi pepe nawa ya talala nawa.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika omamanya. Ohamu adhika mwa mena omiti ndhoka hadhi ithanwa kutya oQuiva. Omiti ndhika ohadhi kala uule wethimbo mombuga inaadhi mona omeya, ihe ihadhi si nande.

Moondundu oha mu adhika muna uulonga mboka hawu kala we ende pokati koondudu, nomeya ohaga kala taga tondoka puulonga mpoka taga kungulula po evi oshowo iimeno yilwe.

MoNamibia omuna omuhoko ngoka gwayelele ano oonyyle dhuupaka ,oonyule dhuupaka ohadhi zi owala mokuti ihadhi zala iikutu kala owala dhina uukatha dhiidila aantu mbaka ohaa hupile owala mokulya iiyamakuti.

Mongashingeyi ethimbo shi tali endelele nehumokomeho tali yi komeho, aantu ihaya kunu we iimeno yawo momavi. Ohayi kunwa owala momatungo yi li meni ya kunwa momashina nohayi kala ya ziza nawa, ya hapuka.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaa kutha uushipa wawo mboka haa tula momeya ngele ya hala okukwata mo oohi, taa yuula mo nee oohi dhawo ndhoka ya hala okukwata.

Mombuga ya Namibia ohamu adhika iikulundundu, mbyoka hayi kala ya ningwa po ko mamanya. Ohamu adhika wo iihwa iishona nomiti omi shuushuuka lela, no hamu kala mwa toka mwaana nande omwiidhi.

Aanafaalama oha ya longitha omukalo gominino ndhoka dha tondoka pomakota giimeno yawo, dha tya uumbululu mboka hawu kala tawu ziya omeya.

Aantu ohaya kwata uuhi mboka uushona kuudhiya wulwe, e ta ye wu fala kuundama nenge kuudhiya wawo ye ke u mune, ye wu tekule wu koke wo wu vule wo okuvala oohi dhi ninge mo odhindji.

Aantu mboka yena uundama wo ku muna oohi, oha ya kutha oknete, ta ya tula momeya uuna ya hala oku kwata mo oohi dhawo, no ha ya nana ne oonete dhawo, ta ya kwata mo oohi dhawo ndhoka ta pumbwa, ya ka lye nenge ya ka landithe.

Mongaashingeyi aanafaalama ehumokomeho sho tali endelele ohaya longitha owala omashina okuteya iilikolomwa yawo. Ihaya longitha we oonyala dhawo, neshina ohali teya owala muule wethimbo efupi lyo olya mana.

Opena omiti ndhoka hadhi ithanwa taku tiwa oondhilewu ndhoka hadhi zi oonkenya tadhi topa tamu zi oondhilewu ndhoka hadhi longithwa okuninga omakumbatha oshowo oombindja.

Aantu ngele yayi momafudho unene aalongi oha yayi komahala hoka yaka thuwepo yoyaka fudhepo, ohaya yiko nee nomasiga gawo oshowo omapakete gawo goku talaleka iikunwa yawo yekiiyuvithe nawa.

Aanafalama mboka haya munu oongombe ndhoka dhoombalamana ndhoka dhomayala omatokele nomaludhe oha ye dhi munu omolwa omahini oshoka oongombe ndhoka oha dhi gandja omahini lela.

Okuna oofabulika ndhoka ha dhi longo nomatama, naantu mboka ha ya longomo oha ya kala ya zala omagala komitse, osho wo oma kalanyana. Omatama oha kala geli momukweyo peshina, ta ha tulwa muu nailona.

Otu na iipundi mbyoka iiwanawa ya hongwa miiti niipilangi, ohayi adhikwa nee moondunda moka hamu kundilwa aayenda, nenge moondunda moka aakwanezimo haya hungile taya popi omahokolo gawo, nenge taya tala oradio yomuzizimba.

Aanafaalana yokumuna oohi otwaadha taya tula iikulya yoohi momeya hayi tulwa kombanda yonete, iikulya mbika opo yi dhindwe konete, opo oohi dhi lye.

Aanafaalama mongashingeyi, uuna ta ya likola iilikolomwa yawo, ihaye yi likola ko we noonyala, ihe ohaya longitha, longitha omashina ngoka gena omafano ngoka haga likola ko iilikolomwa yawo.

Mombuga yaNamibia ohamu adhikwa oshimeno shono haku tiwa o Welwitchia Mirabils. Oshimeno shino ohashi kala mombuga ethimbo ele inashi mona nande omeya gasha ihe ihashi si nande.

Opuna omahala ngoka omawanawa. Omahala ngoka ganingwa po moondunda ndhoka dhafa dhokOwambo, dhaningwa noopala tadhi kumbwa nomwiidhi. Ohamu adhika nee iipundi mbyoka iiwanawa yomatyofa niinima iiwanawa yili mo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka oshinene miinamwenyo iikwawo Shina omunkati nomakutsi ga pakalala . Oshina omakondo ngoka haga ithanwa takutiwa omatende

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we momapya taya papula nomatemo, ohaya longitha owala omambakumbaku ngoka ge na omatemo ngoka haga kala taga pulula mevi. Omatemo oge li nee pomaludhi ga yoolokathana.

Aanafalama mongashingeyi oya ndulukwapo omiikalo dhoka dhoku kuna iimeno. Oyo hayi kunwa owala moosala oonene dhoka dhina iitenda. Moka muna ominino dhoku tekela iikunino.

Aanafalama mbono haya tekula oohi kombanda yomeya goondama dhawo mono muna oohi ohaya dhengeleko iipilangi oko haya endele uuna taya umbile oohi dhawo iikulya.

Ope na omahala ngoka haga kala ga tungwa moombuga. Omahala ngano ohaga kala ga tungwa ga londa naantu mboka haye ya moshilongo aatalelipo oye hole okuya komahala hoka uuna ya mana olweendotalelepo lwawo lwesiku.

Aanafalama mbono haya munu oohi ngele oya mono kutya oye niwe komukaga nande oya hala mo oohi yekedhi landitha. Oha kutha uunete wayo mboka haa tula momeya taa yula mo ne oohi dhawo ndhoka opo dhi ze mo ya ka lye nenge ya ka landithe.

Aanafalama mbono ha ya muna oohi, oha yedhi pelemo iikulya mbyoka ha yi kunwa yili kombanda yomeya. Iikulya mbyoka oya talikako yina iitungithilutu oyindji na iiwanawa okupewa oohi.

Aanafalama mbono haya munu oohi oha ya kala ye na uundama mboka wokumunina oohi, nomuundama moka oha ya yogomo opo mu kale mu na omeya ga yela nawa oohi dhaakwatwe komikithi.

Mombuga yaNamibia ohamu adhika oondundu nomiti omi shuushuuka dhamena mpaka naampeyaka. Ihamu adhika omwiidhi ogundji. Ohamu kala nee mwa totwa oondjila kaantu mboka haye ya okutalela po oshilongo, shaashi oye hole okweenda moondundu taya tala uunshitwe.

Omapya ogo omahala ngoka ha ga kunwa iimeno ya yoolokathana ngaashi iilya yomahangu, iilyawala, omakunde, omapungu nosho tuu. Omapya oha ga kala ga pululwa ge na iimpungu yi na oondjila mooha. Uuna omvula tayi loko omeya ohaga kunguluka moondjila.

Aanafaalama yoondjuhwa ohaya tekulile oondjuhwa dhawo kiikuku mbyoka hayi kala ya tulwa iipeleki pombanda nenge shoka tashi vulu okugamena komutenya no komvula noshowo mooha ohamu kala mwatulwa onete . Kiikuku ohaku kala kula iinima ngaashi omandolondoll hoka haku vulu oku kala kwa londa oondjuhwa no hadhi pelwako iikulya ya yoolokathana opo dhivale dho kaadhise kondjala.

Omilunga odho omiti ndhoka hadhi mene kuushayi nenge kevi lyaawambo. Omiti ndhika ohadhi kala omileleka dhina omafo ngono hakutiwa iiyale oshowo iitayi omapokolo. Omiti dhika ohadhi imi iiyimati mbyoka ha kutiwa oondunga.

Aawambo oyo yamwe yomaantu yomo kukala kwaNamibia. Aawambo oha ya zala iikutu yawo yopamuthigululwakalo mbyoka hayi ithanwa ondhelela. Ondhelela oyina omalupe nomalwaala ga yooloka thana mbyoka hayi zalwa unene piituthi yomanyanyu.

Omuti gwefauwena omuti omuzizi, gu na omakwega ha ga tsu aantu. Omuti nguka oha gu iimi iiyimati iiwanawa, niiyimati mbika, oha yi kala yina uukegwa uushona kombanda, nongele oto teya omiti gwefauwena, oto kala wa kutha oshilapi nenge oshinima shoka ta shi vulu oku gamena oshipa shoye oku tsuwa kuukegwa mboka uushona.

Aatelelipo okuza kiilongo ya yoolokathana oha ya talelepo omahala gi ili no gi ili ngaashi oombuga nosho woo omahala ngoka haga kala iinamwenyo ya yoolokathana mbyoka haku tiwa iiyamakuti ngaashi oondjamba, oonkoshi, omatotongwe, nosho woo iinamwenyo yi ili no yi ili.

Omatama ohaga mene mevi po mahala ga yoolokathana nosho wo miikunino. Omatama ohaga mene gi idhingila kuuti nenge kehe shoka shili popepi nago shigamene. Omatama ohaga kala omazizi uuna inaga pya no haga ningi omatiligane uuna gapi ga adha oku teywa noku liwa.

Omatemba goku nwina iimuna ohaga longwa miilongithomwa yayoolokathana, ngaashi oondhopi ndhoka hadhi tungwa molupe lweyi. Ohaku tulwa onayilona kombanda haku tiwa okathayila, moka hamu tulwa omeya opo iimuna yi nwe.

Miikunino ohamu kunwa iimeno ya yoolokathana ngaashi iiyimati oshowo iikwamboga . Iiyimati ongaashi omandjebele. Niikwamboga ongaashi uuna wamundesha, omboga, onyanga nosho iikwamboga ya yoolokathana. Iimeno mbika yomiikunino ohayi tekelwa nomeya tagazi kominino ndhoka dha kwatama nuupomba.

Oshikwiila osho shimwe shomiikulya mbyoka yiholike kAawambo, nohashi ningwa kAawambo . Oshikwiila ohashi ningwa muusila womahangu . Ohamu tulwa wo osuuka, omongwa nomahuku, opo shikale shina omulyo notashi monika nawa.

Omadhiya ogo omalambo omanene, ngoka ha ga talama omeya. Uuna omvula ya loka. Momadhiya oha mu kala muna iimeno yi ili, noyi ili, ngaashi omavo, omwiidhi, iimeno ya yoolkathana. Momadhiya oha mu kala woo iinamwenyo iishona ngaashi, uukwikiti nosho woo omakelu.